Noba bayi la a gyɔnnɔ hũũ waayɛrr, ka kaŋ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo kyɛ hɔgle sapilpeelaa. A o niŋe poɔ bondoɔr biŋ laa be. A poolo meŋ a hũũ ba naŋ gyɔnnɔ a eɛ zeere zeere ka gyɛntireeta zie boŋŋmeɛlaa meŋ yi gaa are a dɔɔ na naŋ are dendeŋ zie na kyɛ meŋ nyɔgaa boma a meŋ maala.

Mͻdonne la a are are. ka mͻnaao sͻgelaa gaŋ. Ka gbeŋime a do a te gaŋ o zu. Ka a gbenzeԑ kaŋa meŋ te zoro ka a mͻnii a digire. A mͻnaao kaŋa zaa eelԑ maŋ iri ŋmeԑle ŋmeԑle la. Mõͻ poͻ meŋ la ka a be.

Bibiiri ane dͻͻ naŋ zeŋ. Ka a dͻͻ dͻͻŋ gyoŋgyoliŋgyo kyԑ su kpare-zeԑ. A zu kpalԑԑ la o bat aa kͻͻloŋ. A bibile kaŋa arԑԑ la ka a puori e bԑroŋ koo de o nu do te furi o tooriŋ kyԑ are o bas u kparoŋ. Vũũ dõͻre kaŋ biŋ la a dͻͻ niŋe sogͻ.

Nobɔ bata naŋ are, teere naŋ are sonsogelesogɔ k'a teere pu puuri ka puuri waa peɛle peɛle lɛ. K'a pɔɔ are a eŋ walentembuuse, ka ba maale taayɛ boore a de'a a moɔ a dɔɔl dɔɔl.

Paturoo emaa zie noba naŋ are, ka lɔɔzeɛ kaŋa wa are, ka lɔɔpelaa kaŋa meŋ are. Dɔɔ naŋ zɔɔŋ moto a de boma eŋ a moto niŋeŋ, pɔge naŋ taa fofowosɔglɔ bomaayi, bie naŋ su kparepelaa, pooli naŋ are a waa pelaa lɛ.

Lɔɛ la ar yaga yaga lɛ, ka teɛ kaŋ yi gaa te are, ka sanbɔɔd pelaa meŋ are, ka die are ka ba peli ne kyɛnse zeere, ka uuroŋ meŋ gaa te teɛrɛ a zie kaŋ, a lɔɛ naŋ are, a lɔɔre kaŋ zaa maŋ waa sɔglaa lɛ kyɛ ka a mine zu waa pelaa lɛ, ka noba meŋ kyɛnɛ sobiri zu. 13336

Sola la biŋ ka dɔɔ vuuni. A dɔɔ su la kparezeɛ kyɛ kaa zie kaŋ e sɔgelaa. Ka moto baatere a dɔgele bonsɔgelaa kaŋa zu kyɛ ka die yi te araa dɔɔ puoriŋ kaa die dendɔnoɔre you galɔŋ buluu meŋ be la a dankyin seɛ a biŋ taayɛboore la ka ba kpaare ne a die.

Noba bayoɔbo la. Ka noba bata a zeŋ teŋɛ soga ka noba bayi meŋ ameŋ are dendeŋ, kyɛ a noba bayoɔbo nyɛ noba babuu su la kpare naŋ e doɔre ka ba hɔgele, ka bata hɔgele sapile meŋ naŋ e doɔre, ka kaŋ huuni kyɛ nyɔge a a bone taa. Sola meŋ zu la ka ba zaa zeŋ zeŋ ka daŋkyin doɔre a are, kaa kyɛnse zeɛ a yi te are a niŋe poɔ.